Li ñaari autoñoo fi taxaw, ñu ngiy taxaw ci boori fenc, bi fenns bu weex la, ci biir fenc bi grab yi bari ñu foefunu, pool tammu ngi taxaw ci boori fennc bi.

lii zimba lamu ngiy fecha xale yiñu ngiy taxaw di hall zimba bi xale yi ku nekka mu ngi am tikket seen tiket yiñuy seen gemen di hall zimba.

Fi moom supermarket la supermarket bi gaay ñu ngey jaay fi lekka yu bari lekka yu njee jaay fi yépp ñu ngi ci ay mbuus yenee ñi ñu ngi ci ay pot mbuus yi ñu ngir teggalante potiita ñu ngir tegalante.

Li bopu jiggéen la, jigéen bi, mungi lettu lett bu rafett. Lettu bi letti ćosan la, te rafetna lool.

Li ñènenti xale y jigeen ño fi nekka, ñetti yi ñu ngi taxaw kenen ki mu ngiy tóóg te ñu nge xeccanti ku gana rafet ku gana taar, ku nekka mu ngi am lu nekka ci bópambi lu rafet ñu ngi am mosor yu xam ne ñing ko sol.

Xale yi ñu jee xar jànga moo fi neexa so gór bi mung leen jox kado di ngir jang xalneen sen jànga bi ñu ngi joxante loxo ak xale bi te ñu ngi tie kajoi di jox ko xale bi.

Eye xaley yu jigéen bu rafet mungi sol beebaax mu ngi ci biir néeg bi toogu ye ñu ngi ci genaawa ñu ngi am i flowas lu nekka ci booram xale bi rafet na.

Fii kerla kër bi mu ngi am plas togokaay ñu nge lal foo si kaw basa bi xale bi mu nge foos ci kaw basa bi jigéen bi mu ngi took di xal xale bi di ree kopp mu ngi ci booram mu ngi tiye kuddg di xoll xalebi.

Ki fuutbol kat la mungi ci biir fiil bi tankam bi mu ngi si boal bi mugeh xool fumu wara dem ak boal.

Nyaari peeri dala la dale yi dalli foole la ay nit nyoo ko dee solo ci tankam yi dala yi ñu ngi ci ci kaw karobilen ko tekk.

Plaas bi ci boori géej bi la nekka nekk bi mu ngi jegee géej bi troop niñn dañ jey ñëw yi di noppale pur muna ñëw took waktaan ak fo.

Kii xale bu jigeen la, mungi sol be rafet taxaw jel nataal. Xale bi mungi am mobile ci loxam bi, ñyoo bu rafet la am.

Li dalli la dalli bu dalli bu weex la dalla bi dalli goorna te dalli bi defa bu weex te defa rafet lool.